anfooni ŋɔ ni ti nya ka paɣiba m-beni paɣ' yino tɔla takayua n-ʒiya m-pa kamantoosi tahapɔŋ ni n-zaŋ kabɛji n-sɔŋ tiŋa kaarooti mini di balibu zaa nyɛla din beni paɣa maa nyaaŋa ti nya ka paɣa so zaŋ basikɛti n-tiri so

Anfooni ŋo paɣa ninkurigu n do kɛntɛ nim zuɣu tana n boŋo ŋo maa o nyɛla ŋun zaŋ laɣari subu shee n yɛ o nyingolini n zaŋ gbaagi o shee ka ku lami nyili o nyina ŋo niɛma maa puuni kala kam bɛ tana maa ni

Kpeŋɔ niriba nyɛla ban laɣim bɛ sola chinchina bɛ shɛhini sheba bi so chinchina sheba sola jinjiɛm ka ye tiisheeti nima so nyɛla ŋun ʒɛ bɛ tooni sa o pilila zipiligu n ye liiga piɛlli ka wuhirila bini dikpini maa zuɣu.

Paɣasaribili n bɛ Anfooni ŋo ni o gbubi baskɛt o nuuni birash nim mini polish nim n bɛ baskɛt ŋo ni o gbubi laɣari o nuuni ti yi kana o ʒi shɛŋa o zuɣu ni birash nim biɛni polisha nim gba lahi nyɛla din bɛ tahapoŋ maa puuni